Toerana iray fisakafoana sy fisotroana ihany koa ahitana latabatra maromaro sy seza tsara lamina. Fotsy fotsy ny loko ny lamba latabatra ary misy vera roa mipetraka eo amboniny ary voninkazo fotsy fotsy manaingo azy ireo.

Sary famantarana boribory izay miloko manga sy mena, ahitana olona mihazakazaka miloko fotsy eo amboniny ary nisy anaran'ilay orinasa sy laharan-tarobiany eo ambany ilay sary boribory.

Ankizikely maro be mitangorina eo an-tokotanin'ny sekoly iray, miaraka amin'ny mpampianatra lehilahy ary mpampianatra vehivavy maromaro. Izy ireo dia milanja taratasy ahitana sora-baventy lehibe, sary ary ihany koa hafatra.